Debbo on o ɗo waɗi jame bee agoogo, o takki lalle o ɗo holli ɓanndu maako, juuuɗe maako gudaa ɗiɗi ɗo holli ɗo vooɗi, ɓe ɗo naftira haa dasugo ra'ayi ɓikkon worɓe koo gorko maɓɓe ngam laara vooɗa ngam wonnda bee maɓɓe.

Pensil hunde vindurugo on je kampany bik pensil ji mai kala guda jui ko jego ha nder majum ɗo vindi h b pensil, pensil mai ɓaleje ɓeɗo naftira ha vindugo ko waɗugo zane, den ɓo ɗo ɓalwa kurum to a vindi ɗo naftira sosai ha bindugo jarabawa ko kuma vindugo wadugo zane ko shafi jarabawa ko kuma je makarantani jangungo.

Kare on ɓe vi'ata ɗum hijab je rowɓe be ɗan kwaliji be bana kumneje, ɗo naftira ha debbo sura ɓandu muɗum ngam mutunci muɗum Kara. Ɓe ɗo naftira ha babe fere-fere ngam mutunci goɗɗo.

Ɓikkon on fijoɓe ball. Ɓedo jodi lara. Ɓikkon fere do benci, nda goto numba sappoi ju'i ɗo jodi. Nda woɓɓe fere ɗo ɓawo mako. Ɓe duɓɓe ni ɓe ɗo nder babal fijerdi ball nde ɓe viya dum stadium. Ɓedo lara fijirde ball, ɓe ɓorni jersey je najeria green white green. Bana odo mo jodi do odo wadi. Ɓe pat maɓɓe ɓe ɗo

Ɗo godɗo'on ɓe ɓamti ha dou. ɓeɗo holla Seyoha himɓeji ɗo tari mo. Worɓeji'onbo ɓeɗo holla Seyo mabɓe dou ko fe’i ko Yarataɓe yeso. Pat ɓe ɗo Seyi wobɓe fere ɗo ɓorti ɗo ɓorni ves, fere ɗo ɓorni humni Komneje .Wobɓe fere ɗo dari ha gefe Lara ɓe ɗo Jala ɓe ɗudɓe.

Ɗo fijoɓe je fijirde on ɓe viata on basketball be do fija nda goɗɗo do ata goɗɗo mai odo wara be bol mai ha jungo mako nyamo ɓeɗo do dari ha bawo mai ɗo lara ɗo hella ɓeɗo jala nda pos maɓɓe bo ha bawo raga mai do hado mai be do yaha habda yara ɓe ɗo, amma oɗo bo ɗo habda ata goto ɓamti juɗeji mako.